Nu biittee toophphee bollan dumma dumma turiizimiya eqotati de'oosona. Hageetikka paranjjati hara biittaappe yiidi woyikko hara biittaa asi yiidi tophphiya garssan xeelliyo yohoti turiizimiya geetettoosona. Baqataa giyogee issi asi ba diyo biittaappe hara de'iyo biittaa miishshaa demmanawu woykko bana lo'idabaa oottanawu biyogee baqataa geetettes.

Nu biitten wolaytten dumma dumma kattaa qommottu de'oosona. Hegeetikka Masukkuwa kattaanne shicca katta geetettidi xeegettoosona. Masukkuwa kattay coo saattiyaninne coo wodiyan miyo kattaanne shicca qumaa baale hegenne hegaa mala miyo kattati maasukuwaa aa shicca katata geetetoosonna.

ha'i wodiyan asaa naati go'ettiyo woykko go'ettanawu bessiyo daro darobati ee supermarkeetiyan ee de'oosona. hegeetikka haattanne uyiyo haattaa malattiyageti, juusiya malattiyageti buskkutiya malattiyageta, karameela malattiyageta mastiqaa malattiyageta dumma dummabati supermarkeettiy garsan de'oosona

Dumma dumma ha'i wodiyan yiidanne wodee ehiiddo attuma naatinne macca naati bantta tohuwan wottiyo caammati de'oosona, hegetikka macca naati bullaachchaa woykko allaxxanawu puulatanawu kiiyidi biidi dumma dumma ee gindiyara xoqqu giida caammati de'oosona sa'a caammati de'oosona.

Haga sa'aa bollan dumma dumma puulayyiyo yohoti doosona. Hegetikka macca naati sinttaa malatiyaaga woykko xiilliya tiyyetiyoogaanne qassi dumma dumma huuphiyaan gelissiyoobati, doona tiyyetiyoobati, ayfiyaa tiyyetiyoobati, hagenne hageenne malatiyoobati puulatiyoogeeta.

Ha'i wodiyan macca naata gidin attuma nata gidin go'ettiyo dumma dumma wodee ehido oorattabati de'oosona. Hegeetikka caammaa malatiyageeta, mayuwa malatiyageeta, huuphiya giigissiyoba malatiyageeta, tiyettiyoba malatiyageeta hagaanne hagaa malatiya dumma dumma oorattabati de'oosona.

Asaa naatu de'uwassi loyttidi woykko koyro baaso koshshiyaba woykko asa naaya bollay maara oottanadan maara qaaxanadan payattetay siyettanadan isporttiya oottana koshshes, isipportte bollassi keehippe go'iyaabatuppe issuwa.

Issi zal'anchchaay Issi giya giddon dumma dumma zal'iyo yohota shishana danddayees. Hegeekka maxiniya shunkkurttiya, timaatimiya, barbbariya, shuruwa dumma dummabata za'iya bootaa shishana danddayees. Hagaa shiishidi zal'iyagee zal'iya gettettees.

Asay ba osso kettan gidin dumma dumma ba tariyosann giddin go'ettiyoo dumma dumma xafoo mishaati de'eosonna hegettikka biriyaa giidin irssasiyaa gidin worqaattaa giddin heganne hegaa malatiyaabatta hegettikka dumma dumma asaa nattaa go'iyaabatuppe issuwaa.

Asaa naati hagaa sa'aa bollan de'ishn keettay koshshees hegaa keettakka banttawu iraappe awaappe attanau dumma dumma de'iyoo keettata keexosona diyaa keettati dumma dumma lo'iyaa woyikko bantta keetta puullaysana dandayiydi daanawu dandayoosona.

Hege issi asi ba bidiyosappe ha guyee simidi ba diyo saa simanawu biyoge ogee getetees. Turizimme issi biitawatti hara biittappe yiidi ha biittan deiyaba xeelanawu yiyogee turizimiyaa getettes. Baqatta giyoge issi asi ba de'iyo biittan dikke giiddi woyko ootta lametana giidi hara biittaa miishaa demmana giiddi biyooge baqatta geetettes.

Ha'i wodiyaan nu wode ehidonne woykko zammana asaa naati go"ettide diyo dumma dumma Elekitronike miishshati de'oosona. Hegetikka Jipaassiya malatiyaaga, Televizhzhiniyaa malatiyaaga, spiikeriya malaatiyaagan ee dumma dumma elekitronike miishshati de'oosona.

Issi biittee bollan de'iya asa geetettida ubbayi meretettaanne heeraa geeshshatettaa woykko a puulaa naaganaagee issi issi izaawuyyo koshshiyanne keehippe oosuwan peeshshanawu bessiya wogatuppe issuwa.

Ha sa'aa bolla dumma dumma benibatinne wodee ehiiddo caammati de'oosona. Hegeetikka asa naati caddettenaadan xubbettenaadan dumma dumma danoy gakkenaadan tohuwa bollan wottiyogee caammaa geetettees.

Issi asay issi sohuwaa biidi simmiyogee oge buussaa gidishin; qassi issi asay hara biittaa yiidi hara biittan de'iya taarikkiya wogaaba malaalissiyabappe be'anawu eti yiyoge issiba gidishin; qassi issi asi ba diyosappe hara sohuwa biraa demmanawu aggidi hara biittaa biyooge baqataa geetettees.

Wolaytta giddon daro dumma dumma kushiiyara ma ma giya dumma dumma mal'iya kattati doosona. Hegaa gidoppe muchchuwa, bacciraa, pilaa, santtaa, ashuwa, oyittaa, kokka hagaanne hagaa malatiya dumma dumma wogaa kattati de'oosona.

Asaa naati giyaa bollan shammanawu ekkanawunnego'ettanawu corabata woykko darobata shiishshidi issi sohuwan bayizziyagee woyikko issi sohuwan wottidi bayizziyagee woyikko zal'iyogee zal'iya.

nu biitte toophe garssan biittaa biitta dummatettaadan, a biittaa dummatettadan dumma dumma beni nuuppe kase baggaara de'iyaa cimata woykko dubbushsha shiishshidi haassayiya woykko oyetaaga siggeetiyaaga dumma dumma aawati, beni aawatinne erettida kaaletiyaa aawati de'oosona.

Luxettay issi asi aybakko erenna woykko koyro meretaappe aybbakka erenna asi issi yohuwaa erannawu woykko he yohuwaaba eranawu luxiyo luxettaa geetettees.

Biron yelettidi woykko aybbanne erenna na'ay woykko aybbanne erenna asi issi eqqota biidi hebaassi yehehuwabaa luxiyogaa woykko loyttidi eriyogee luxetta gettettees.

Ha wodiyan macca naatinne attuma naati wodee ehiiddo woykko zammanabata dumma dummabatun puulattooson. Hegeetikka macca naati sinttaa tiyetiyobaa woykko xile malatiyaba gidin saatee gidin qooriya worqqaa gidin dumma dumma wottiyogan banttana puulayoosonanne loyttoosona.

Asaa naati bantta payattettaa nanganawu darotoo miyoo qummatuppe issoy mittaa ayipettane atakitetta. Mittaa ayipettinne atakiltetti dumma dumma asaa naati bantta payatettaa nanganawu go'ettiyoobatuppe issota issota.

Malaatay issi biittaassi a oonatettaa woyikko abaa qonccissiyagaa. Nu biittee Toophpheessi dumma dumma banddiraa malaatati de'oosona. Hegeetikka maata malkkiya, adil'e ciishshanne zo'o woyikko suutta kule malatiya malaatati de'oosona.

Huuphiya macca naati darotoo dumma dumma wodee ehido buqurata tiyettiyogaa woykko qibaateta, saamunata dumma dummabata go'ettidi bantta huuphiya dichchanawu danddayoosona.

Nu biittee toophphee garssan xeelliyode dumma dumma sone kare meedosatti de'oosona. Hegeetika heessa masatosona gawara malatiyaaga, kanaa malatiyaagaa deshshaa dorssa kuttuwaa malatiyaagetti so meedosata geetetoosona. Kare meedosatti qassi godariya malatiyaagaa worakanaa malatiyaagaa ee gaammo malatiyageta hagaanne hagaa malatiyaageta sonne kare meedosata.

Asaa naati de'iyosan keettaanne eta keettaa keexettaa bilati de'oosona. Hegeekka bulukkeetiyan keexettiya keettaa, mittan keexettiya keettata gididi naa"an shaakettoosona. Mittan keexettiya keettati darosan de'ishin bulukkeetiyan keexettiya keettati qassi guuttasan de'oosona.

Hagaa sa'aa bollan aybakka erenna issi na'i woykko aybakka erenna issi asi ee hagaa sohuwa biidi issibaa woykko eranawu woykko hebaa eranawu koyiyoogee luxettaa geetettees.

Ha'i nu wodiyan de'iya kawoy woykko araatan uttida kawoy dumma dumma baaso hagaazata ha biiteessi immiidi de'ees. Hegeekka mabraatiya milattiyageeta, ogiya gigissiyoga milattiyageeta, haatta gigissiyoga milattiyageeta, hegaanne hegaa malatiyaageeta baaso hagaazata immiidi de'ees.

Issi asaa na'ayi hagaa sa'aa bollan de'iiddi ba de'iyo duussaayyo ammanuwa koshshes ammanoykka issi asi xoossawu ammanttes ashshes I tana giidi goynniyogaa gididi hegeekka naa'awu shaahettes. Hegeekka musiliimiya ammanuwanne kiristtoyaniya ammanuwa geetettidi shaakettidi xeegettes.

Ha baggi nu biittee toopheekko xeelliyoode dumma dumma sonne kare medoosati de"oosona. hegeetikka so medoosati gawaraa malatiyaagaa, kanaa malatiyaagaa, miizzaa malatiyaagaa, hatiya malatiyaagaa, paraa malatiyaagaa gidoosona. Kare medoosati godariya malatiyaagaa, wora kanaa malatiyaagaa, gaammuwa malatiyaageeti de"oosona.

Odoy hagaa sa'aa bollan woykko issi biittan hanettiyabaa asaa naati be'ibeenna woykko siyibeennabaa asaa naata bessananne sissana ooratta naqaashaa sissanawu cenggurssan aadhdhiyabati ubbaykka oduwa yaagetti xeegettoosona.

Ha'i wode macca naati dumma dumma wodee ehiidonne zammaanabatun banttana puulayoosona. hageetikka xiilliyaa malatiyaageta doonaa tiyitooba malatiyaageta ayfiyaa tiyiyooba malatiyaageta sinttaa woykko xiilliyaa pawderiyaa malatiyaageetun banttana loyttanawu puulayanawu danddayoosona.

Daroto asaa naatuyo huuphe baaso woyikko asaa naati miyo qumaanne uyiyoobata demmiyo oottiri demmiyo goshshaappe. Goshshay asaa naatu de"uwaassi kane koshshiyaabatuppe issuwa. goshshayikka asaa naati bantta galla galla de"iide demmiyo ogetuppe issuwa.

Asaa naati hagaa sa'aa bollan bantta duussaa baaso giigisanawu woikko miishshaa demanawu dumma dumma eqotatun oottiyogee oosuwa gettetees. Oosoy qassi asaa naati lo'iya duussaa daanawu lo'iyaabaa maanawu lo'iyaabaa wottanawu lo'iyaaba banttana koshshiyabaa ekanaassi oosuwa ootanaa danddayoosona. Oosoy qassi asa naatussi kane koshshiyabaatuppee issuwa.

Asaa naati banttawu koshshiyabaa miishshaa immidi shammanawu danddayiyo woykko ekkanawu danddayiyo daro miyobatinne uyiyobati buskkutiya malatiyageeti, karameellaa malatiyageeti, masttiqaa malatiyageeti dumma dumma asaa naati maanawunne uyanawu go'ettiyobati shammiyosay,,,

Asa naati bantta tohoy tubbetenadan woykko bantta tohuwa issi iitabay caddenadan, bochchenaadan dumma dumma caamma tohuwan wottiyoogan go''ettoosna. hegetikka macca naati kiyyidi harassa biyo saatiyaan dumma dumma banttana puulayiyya woykko ginddiyaara xoqqu giida caammata attuma naati qassi ziqqa caamma wottiyogan erettoosona.

Asa naati ufayttiyoode, kayyotiyoodenne miicciyoo saatiyan dumma dumma zannaqa sohota biidi bantta wodiyaa aattanaw koyyoosona. Hegetikka dumma dumma lo''iyanne dumma dumma be'anaw giigiyaa sohoti woykko eqqotati de'iyoosay zannaqa gibe giddon xaafetees woykko kuuyyetees.

Ha'i wodiya xeeliyoode nu biitte Toophee garssan dumma dumma asaa naati ba kushiyaan medhdhiyooha, ba guugiiyan medhdhiyooga, ba kushiyaan xaafiyooganne dumma dumma dantto malatiyaageeta ga guugiyan qopidi xaafiyo xaafidinne Wolaytta sunttaa xeegissidinne woykko Itoophiyaa sunttaa xeegissidi beettees. Hageeta dumma dumma kushe hiilatanne wogata getettiyaageeta.

Ha'i wodee ehidonne zamanabatu giddoppe macca naati bantta puula naganassi go'ettiyo daro daro puula miishshati de'ossona hegettikka sintta tiyettiyobat, bolla tiyettiyobat, huuphiyaa tiyettiyobati dumma dumma hayttan qooriyan wottiyo puula naagiyo miishatti de'ossona.

isshi yohuwaa asaa natti erennabatta, qasi eranawu besiyaabatta duma duma maxxafani xaffidi woyko asaa natti xaafidi nababanadani, siliyanni xellanadannitammaranadan, eraa demanadanni, eraa gujjanadanni xaffiyogee maxafaa getettess.

zal'ee issi biittaaway hara biittaawu zal'iya yaa biraa immidi haa ekki shammiyoba gidishin qassi asaa naati bantawu miyooba uyyiyoba gidin dumma dumma bessiyabata ee yaa biraa immidi haa he izaawuppe shammiyoogee zal'iyaa geetetti xeegettees, zal'ee asaa naatussi kane koshiyabatuppe issuwa.

Asay bantta laggeti woykko issi keettaa asati sooppe kare kiyidi maanawunne uyanawu woykko zannaacanawu issippe kiyidi biyosaykka katta keettatanne tukke keettata geetetti xeegettoosona.

Nu wodiyan darootoo macca naati banttana loyttanawu woykko banttana puulayanawu dumma dumma aleeqquwa oottiyogan puulayoosona. Hegeekka qooriyan wottiyo worqqaa gidin, kushshiyan wottiyo migiduwa gidin, hayttan wottiyo beleccaa gidin hagaane haga malabatun maca naati banttana aleeqqisoosona.

Ha'i woddiyan dumma dumma wodee ehiido keettatinne eta keexettaa bilati de'oosona. Hegeetikka qorqqoruwan keexettiyanne qorqqoroy baynnan woykko bilookkeetiyan keexettiya dumma dumma keettaanne eta keexettaa bilatti de'oosona.

Banddiray issi biittassi abaa a oonatettanne aba qocissiyabatuppe issuwaa bandiraan dumma dumma malkketti de'ossona ha malketti he biittaa meraa qottaa woykko a biitta qoncissiyaagetta geettetosona.

Aleeqoy macca naati ha wodiyan banttana puullayanawunne woykko lo'idi beettanawu maadettiyo mishshatuppee issuwa. Hegeekka hayttaganne qooriyaagaa, kushshiyaagaa geetetoosona. Hayttaagee beleccaa, kushshiyaagee migiduwanne qoriyaagee worqqqaa hegaanne hegaa malatiya aleqanawu woykko banttana loyttanawu giigisosona.

Erissoy issi asi eranawu bessiyaba woykko issi eqotay timirtte keettaabaa gidin oosuwabaa gidin eranawu bessiyobata woraqqatan xaafidi wottiyogee woykko nabbabbanawu danddayiyogee erissuwaa gettettees.

Nu biittee wolayttakko haa simmi xeelliyore dumma dumma ee hagaa sa'aa bollan beettiya dumma dumma kattaa qommoti de'oosona. Hegeetikka ee wogaa kattati de'oosona. Heegeetikka muchchuwa malatiyagaa, pilaa malatiyagaa, unccaa malatiyagaa, bilandduwa malatiyagaa, sulssuwa malatiyagaa dumma dumma kushiyara ma ma giya kattati de'oosona.

Issi asi hagaa sa'a bollan de'iidi bana ,ashees, pattees, ammnttes giidi oyqqiddogee ammanuwa, hage ammanoykka ee naa"an shakettees, hegeekka musilliimiya woykko issilaamaa ammanuwanne kirsttaniya ammanuwa getettidi naa''an shaahettees.

Issi asay eranawu bessidi eribeenabaa siyanawu bessidi siyibeenabaanne be'anawu bessid be'ibeenabaa i eranaadannine siyanaadan issi sohuwan laxaffidi wottiyogee woikko xaafidi wottiyoogee erisuwaa geetetees.

Asa naati bantta de'iyo duussa ubban he meretettaninne heeray de'ees, meretettanne issi heeraa asay ba heerta loyttidi nangganayo itabay bochchenaadan, tamay meenaadan asay qanxxxi qanxxi ekkenaadan naaganawu bessiyoy dolla meretettanne heerata.

Televizhzhiniyan dumma dumma naqaashaa aattiyo yohotun wolaitta nuugaa wolaitta kushshe hiillaatinne wogatti be'ettidinne hasayettidi de'oosona.

Yettay beni wodiyaan ha'i wodiyaan yetanchchati issi bittabay hagaa gaanawu issi biitta xoqqisanawu issi biitta ziqqisanaw dumma dummaba go'ettanawu yexiyoo yettati de'ossona.

Zal"ee asaa naatussi Kane koshshiyabatuppe issuwa. Zal"ee ee dumma dummabaa asaa naatussi koshiyaaba yaa bayzziyoganne qassi miishshaa ha demmanawu ootiyo oosotuppe issuwa.

issisan danoy kiyyiyoode dumma dumma ooshshay woykko warettay kiyyiyo wode, makina terafikke adagati gakkiyoode dumma dumma seeraa naaggissiyaageeti de'oosona. hegeetikka polisseta malatiyaageeta, tiraafikketa malatiyaageet, taxxaqqeta malatiyaageeta, wottadara malatiyaageeti seera nanggissosona.

Paranichre dumma dumma asay biiruwan uttidi xaafiyonne tamaareti timirtte keettan uttidi tamaariyo wombbarata malatiyaageeta malatiyageeta, dumma dumma miishshata medhdhiyoogeeta.

Ha'i wode daro asay dumma dumma elekiteroonikisiyaa go"ettoosona. Hegeetupekka woossiyoo woykko ammano keettan asaa naatuyoo mazmuree woykko cengurssay xooqqu gi siyettana mala ispiikeriyaa malatiyaageti miykiraaponiyaa malatiyaageti jipaasiyaa malatiyaageta hageetanne hageta malatiyaa dumma dumma eleketronikisiyaa go"ettoosona.

Ha wodiyaani dumma dumma allequwaa miishatti de'ossona hegettikka macca naatti banttana puulayanawu go'ettosona. Hegettu gidonikka hayttan wottiyo belecca qooriyan wottiyo worqqanne kushiyan wottiyo migiduwaa hegane hrgaa malattiyabatta.

Malaatay issi biitta ssi banddiraa malataa giyoogaa. Hegeekka nu toophphee toophpheesi heezzu banddiraa malaatati de'oosona. Hegeetikka maata malatiyaagaa adildhe ciishshaanne zo'uwaa woikko suuttaa kuliyaa malatiyaageeti malatati de'oosona.

Ha'i wodiyaan ha'i wodiyan araatan de'iyaa manggistee dumma dumma baaso oosota oottiside beettees. hagaa nu biittaa wolaytta giddon aspalttiyaa, mabiraatiyaa, haattaa haganne hagaa malatiyaa dumma dumma baaso oosota oottisside beettees.

Hagaa sa'aa bolan ha'i woddiyan ee dumma dumma polotikkati de'oosona. Hegeekka asaa naatu seeraa naagissiyoogaa. Asaa naatu sarotettaa naagissiyo hagaazan ee polotikkay dee's, ha woddiyan plotikkay daro oottanawu bessiyoobati de'oosona. Hegeettikka ogiya malatiyaaga haattaa malatiyaaga asaa naati daro metotti doosona.

Issi asi bana ashshees amanidi ekkaas giidi amannettidi wootidobay ammano getettees. Ammanoy issi yelettaappe hara yelettawu adhdhiyaa miishsha gidishin ammanoy naa"awu toophphiyaan shaahettees, musulume ammanuwaa woykko kirsstiyaane ammanuwaa geettetidi naa"awu shaaheettees.

Afrikkaa giddon xeelliyoode nu biittee toophphee garssan daro quxxuriyaan woykko daro miilloniyaan payddetiya daro dere asaynne soo asay de'oosona. Hegeetu asaa quxurekka loyttidi kappi woykko loyttidi diccidi beettees.

Asaa naati hagaa sa hagaa biitta bollan biittaa bookidi tokkiyonne woykko zari mokkidi sa'aappe kiyiyabatuppe issoy dozzaa. Dumma dumma dozzaa qommoti doosona. Hegetikka ciishshati abikaadoti santatti dumma dummabati dozzaa qommoti de'oosona.

Issi biittaappe ee hara biittaa dumma dumma ee buqurata yuushshiyogee woykko yaanne haanne efiyogee hara biittappe ehiidoogaa qassi hagan wolayttan gidin ba diyo biittan go'ettidi asaa naatuppe miishshaa ekkidi yaa immiyogee woykko bayzziyogee zal"iya geetettees.

ha'i wodiyaan issi issi biittatuyyo daro baaso oosoy oosettidi deena ayssi giiko darobati moorettidoosona. ogiyaa malatiyaageeti, iin qassi mabraatiyaa malatiyaageeti, haattaa malaatiyageeeti dumma dumma baaso oosoti oosettidi dookkona, hageeti oosettiyakko bexaami lo''o malaatees.

Hagaa sa'aa bollan asa naatti dumma dumma goshshaa imottatuni go'ettosona, hegettikka badalla malatiyaga, gashiyaa malatiyga sinddiyaa malatiyaga dumma dumma qottata goshsha muruttatuppe demmosona

nu biittee Toophe bolla dumma dumma mattoyiyanne mattoyena ushsha qommoti de'oosona. hegetikka biira malatiyaageeta, xalla malatiyaageeta, parssuwa malatiyaageeta, xajjiya malatiyaageeta, haraqqiyaa malatiyaageeta dumma dumma ushsha qommoti de'oosona.

Issi sohuwwaan daro asay woikko cora asay issi sohuwaan shiiqettidi de'iyoosi dere asa geetetees. Issi keettaa gidon ayiyaa, aaway naati ubbay issippe shiiqidi de'iyoo woikko issi keettaa garssaan de'iyo gaasoy so asaa geetettidi xeesettees.

Hagaa sa'a bollan diidi asa naati dummabata oottoosona, hegeetikka mangissttiya oosuwa woykko xaafidi ootiyo oosuwa qassi ba wolqqaa woykko ba cawaa gussidi miishshaa demmanaayo ootiyo oosota getettidi naa"an shaakketidi xeegettoosona.

Nu biitteen wolaitta gidon dumma dumma mittatinne mitta ayfeti woikko atakilteti de'oosona. Hegeetikka manguwaa malatiyaagaa, papayaa malatiyaagaa, muuzziyaa malatiyaagaa loomiya malatiyaagaa dumma dumma hagettanne hageeta malatiya atakiltettinne mitta ayfeti de'oosona.

nu biitten wolaytta biitten asaa naati mokkin sa'aappe pude puridi woykko doliddi kiyyiyaa dumma dumma mittaa ayfetinne atakiltteti de'oosona. hegetikka asaa naati banttaa payatettaa min nangganaw maaddiyaa dumma dumma mitta ayfetinne atakiltteti de'oosona.

Ha'i wodiyaan nu biittan macca naati dumma dumma wode ehobattanne leemisuwawu hegeetikka dumma dumma qooriyaan wottiyobatanne kushshiyan wotiyoobatanne dumma dumma banttana loyttanawu bessiyabata go'ettoosona.

ha'i wodiyan nuuni galasaappe galassawu Dumma dumma nu koyiyobata nuna lo'iyabata nu miyoobatinne uyiyobati ee Dumma dumma darobati goshaa oosuwan beetoosona.

Ammanoy beni wodiyaappe doommidi hano gakkanaashin de'iyaa woykko yiida asaa naati banttaana ashshees, banttawu xalee, banttana maaddees yaagidi ammaniyo ammanotuppe issuwaa hagaa Itoophiya bollan dumma dumma ammanoti doosona. hegetikka Musilimiyanne Kristiyaan ammanuwaa getettidi xeessetoosona.

Ha wodiyaan daro zammaana woykko wodee ehiido dumma dumma e macca naati bantta puulaa naagiyoo miishshati de"oosona. Hegeetikka e som"uwaa tiyettiyoogaa woykko xiile malatiyaagaa aybakko tiyettiyoogaa ayfiyaa tiyettiyoogaa malatiyaageti doonaa woykko menttershshaa tiyettiyoogaa malatiyaagaa huuphphiyaa tiyettiyogaa malatiyaageta dumma dumma puulaa miishshata malatiyaageti de"oosona.

Nu biittee toophphee garssan e darottoo dumma dumma wode ehiido puulaa naagiyo deo'oosona. Heggetikka darottoo e macca naati go'ettiyo ettikka dumma dumma puulanchchata de'eesona. sinttaa tiyettiyoogee, huuphphiya tiyettiyoogee dumma dumma banttana loyttanawu banttana nangiya puulanchchati de'oosona.

Ha wodiyaan asay baanawunne yaanaw go"ettiyo dumma dumma transporttiyanne kaamiyaa eqqotatti de'oosona. Hegetikka beni wodiyaan para, baquluwaa malatiuaageeta asay baanawunne yaanaw go"ettees. Ha'i wodiyaan qassi kaamiyaa, motoriyaa, bajajjiyaa malatiyaageeta asay baanawunne yaanaw transporttiyaanne kaamiyaa go"ettees.

nu biitte toophee dumma dumma sonne kare meedoosati de'oosona. hegetu giddonkka so medoosati kanaa, gawaara, kuttuwaa, hariyaa, dorssanne deeshshaa malatiyaageeta. kare medoosati godariyaa, worakanaa, gaammuwaa, dumma dumma medoosati de'oosona.